Ŋutsu etɔ̃ aɖewo le dɔ wɔm ku ɖe gakpo aɖe ŋu. Ame eve lé gakpo ɖe asi. Ame etɔ̃ siawo katã do dɔmewu. Woɖɔ kuku ʋiiii.

Amewo ƒoƒu eye ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu aɖe ƒe akɔme hele nuƒom nɛ. Le ƒuƒoƒea me la, amekukuɖaka le wo dome eye amekuku le eme.

Ame ame atɔ̃ wole seƒoƒogble me, ɖevi etɔ̃ kple ametsitsi eve. Ŋuts…ametsitsia ɖeka nye nye ŋutsu eye ame ɖeka hã nye nyɔnu.

Nuɖuɖu le agba aɖe me. Nuɖuɖu sia nye mɔlu, abladzotɔtɔɔ, adelã, supageti, sabala hã kpe ɖe nuɖuɖua ŋu.

Ame etɔ̃ le seƒoƒo gble me. Nyɔnu woameve kple ŋutsu ɖeka. Wole dɔ wɔm ku ɖe seƒoƒoawo ŋu

Ame etɔ̃ aɖewo le seƒoƒo gble aɖe me. Nyɔnu ame eve kple ŋutsu ɖeka wo le dɔ wɔm ku ɖe seƒoƒoawo ŋu. Nyɔnu ame eve la do awu yi ke nye gbemumu wɔ amadede.

Ŋutsu aɖe le dɔwɔm tso akaɖi ŋu, ebɔbɔ ɖe akaɖi la gbɔ, etsigo aɖe hã le anyigba, ɖevi nɔa anyi ɖe anyigba hele ŋku le ɖe nu si wɔm wole la ŋu

Amewo le amidzraƒe. Ame atɔ̃ tsi tsitre ɖe amidzraƒe la ƒe ŋkume. Eŋu wome eve tɔ ɖe amidzraƒe la ƒe ŋkume. Ame aɖe le moto dzi va yina.

Amewo ƒo ƒu. Amewo ƒo ƒu eye aɖaka yi ken ye amekukuɖaka le wo gbɔ. Ke ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnua ɖe ƒe akɔ me.

Ɖevi wome adre wonɔ anyi ɖe gli aɖe ŋu, kotoku le ɖeviawo ƒe ŋku me, wonɔ nyi, eɖewo le wo nɔewo ƒe ŋku me kpɔm hele nukom

Devi andre aɖewo wole xɔ aɖe ŋu. Wonɔ anyi ɖe ketrifɔ aɖe dzi. Kotoku le woƒe akɔme. Wole wo nɔewo ŋkume kpɔm hele nu kom le segin.

Ŋutsu woame atɔ̃ aɖewo wole edɔ wɔm le sola panel dzi

Ŋutsu aɖe le dɔ wɔm ku ɖe akaɖi ŋu. Ɖeviwo nɔ anyi ɖe anyigba eye wo le ŋku lem ɖe nu si ke wɔm wo le ŋutsi.

Nuɖuɖu le agba aɖe me, mɔlu, abladzo tɔtɔ, adelã, supageti, sabala kple egbe ɖuɖu aɖewo nye nuɖuɖu yi ke le agba la me

Edzo bi teƒe sia. Eŋuwo kple xɔ siwo le teƒea bi dzo. Fire sevice tɔwo ƒe ŋu yi ke wokɔ tsina edzo le teƒea. Teƒe la nye mɔto amewo le mɔ me tsom.